Kilinika jechuun sadarkaa dhuunfaatiin kan argachuu dandeenyu yoo ta'u, kilinika jechuun bakkeewwan gara garaatti bal'inaan kan argamanii fi hospitaalota xixiqqoon beekamanidha. Kilinika jechuun sadarkaa dhuunfaatiin baay'inaan kan beekamanidha.

Kanaaf barnoonni bu'uura dhala namaati. Manneen barnootaa uummata magaalaa ykn immoo uummanni magaalaa barnoota akka sadarkaa guddaatti ilaala. Sababni isaa barnoota malee waanti godhamu homtuu tokko illee hin jiru. Beekumsa malee, fakkeenyaaf barnoota jechuun beekumsadhaa. Beekumsa sanaan malee wanti tokko gara tokkoti socho'uu, yaaduus hin danda'aamu. Baay'ee bu'uura guddaati jechuudha.

Midhaan gosa garagaraatu jiru kanneen akka midhaan dheedhii jedhamanii ramadamanii jiru. Midhaannonni gara garaas ni jiru hundisaayyuu nyaataf ni oola jechuudha. Kanaaf midhaan baay'ee barbaachisaadha bu'ura dhala namaati jechuudha.

Kanaaf gosoonni midhaan nyaataa midhaanii gosa lamatti qodama. Midhaan dheedhii kan jedhaman jiru kan akka baaqeelaa, boqolloo wanti wanni akkasii ataraafaa gaayyoofa isaawwan kun midhaan dheedhiidha.

Kiliinikootaa fi hospitaalonni bu'uura dhala namaati. Sababiin isaas kiliinikni yookiin hospitaalli kan fayyaa keenya itti mirkaneeffannudha baay'ee barbaachisaadha.

Manni barnootaa magaalaa sadarkaa dhuunfaa irraa kaasee haga mootummaatti jira. Sadarkaa gadiitti KG yookiin kutaa tokkoo gadi yoo ta'u, sadarkaa dhuunfaa irraa kaasee haga yuunivarsiitii qaqqabutti manni barnootaa kan jirudha.